Hayssan sabeya sheddessi kaype cooranne dalga hasati gamma dungoza ma7idi salpera qidayssa bessishin izatathka keyfe qooday coora gidassabessishin essika dizesoy mixakowa giddun diyayssa bessees.

Hayssan sabeashe dhizayssi kehippe gita keethcha giddon izikka qorqoror direttizayssanne kedetizayssa giddon dumma dummasati paththa maxabarera dizayssa sookisokki woti shininne ehidi galisidi maarar wotiso dihayssa bessees

Hayssi qonccisidayisi kehippe gittane dalgganne giddiza arbbamincce katama giddishin he kattama giddon qase kehippe dalganne duma duma keththati dizayissanne ubba qase kasse keththatippe matta keththati dizayissa qonccisi bessishenikka hara duma duma sohoti dizayissa bessesi.

Hayissan ta xelashshe betizayissi gezeti besiza heran nam'u asati zantil oykidan de'yo asatuyo hasayishshene etara zoretishshe besizayissa gidishin he uti diza asatikka kehippe cora gididays qoncis besses

Hayssanta xelishen beeththidayssi keype gitanni dalge gidiza nayti ka anassinne bura qanasi giigetizaso gidishin hayssa bollaassi kewppe cora nayti ka7isheninne ufayxishen dizayssa bessees.

Hayssi qoncisidayssi keehippe gitanne dalgga gidiza keettaa giddooni dumma dumma womborani uttiza keehippe coro asati beettishin etikka hene bagga simmidi henen odettishe dizayssa xeellizayssa bessees.

hayssi qoncisirhayssi kaype gitanne dalga gidiza keeththa gidishin he keeththappe sinthara dumma dumma mitha qombosi deshin he keeththazi balaa asi bollara gujettidi kexxietiza keeththa bessees

Hayssi qoancisi dayssi kayppe gitanne talge gidiza katama giddon diza yuushe woykko adde baabaaye gidishin hayssa achchinikka issi bitan zeeqizi poto dendishe diy hayssa qoancisi bessees.

Hayssan beettiday si gaxxare heerani dumma dumma goshshanchati issipe shiqidi zoretishe diyayssanne dumma dumma oosotas mayetidi oottana yo haasayishe diyayssa bessishin essappe ne baggara hara dumma dumma kase gatha keeththase woykqo hara muuza qomoti diyayssa bessees.

Hayssan beetizay ssi issi keeththa giddoni nam'u asati dumma dumma saaxinetuppe kessidinne hara dumma woykko gita saaxinetu giddoni dumma dumma kartoonizaazdiza miishatana qishe diyayssanne essape baggara lo'iza hara dumma dumma miishati diyayssa bessees.

Hayssi koncisi bessidayssi kayppe gitanni dalga gidiza keeththa giddoni xoro asati uttidayssappe etappe sintara dumma dumma haylanderanne woraqatera mahathinne uttidayssa bessishen etappe sintara qay masqale mado ma7ida asati uttidayssa bessees.

Hayssi qonciss bessida issi geezetti bessiza heerani keehippe gitanne maage geetettiza asati uttida issanne bantha kusheni tooranne dumma dumma dunguza mayida issa qoncissees .Essappe hine baggara dumma dumma asati qasse eqqida issa bessees.

Hayisi qoncisi beidayisi kehippe daligganne gita gidida asati Gamo chenicha mayo mayidi issippe utidayisa besishinikka hesappe guyera hara asatinne keeththi dizayisa qonicisi beesesi

Hayssan bettizayssi issi giitta keththa giddon issi biittanezi ha misilezakko shiiqqidi uuttidii hassayishenne bq qoopa aaththishe dizayssa besishin hayssappe hani baggara qasekka hara asi dizayssa hayssi qonccisidii besses

hayssi bessidayssi kehipe cora gidiza asati dunkane giddon uttizayssanne eetikka qas gamma dungiza maa7idayssa gidishin isesusikka qoodey kehipe cora gidiayssa hayssi qoncisi bessees

hayssi qoncisi bessidayssi qooday keefippe coranne dalya gidiza asati iisippe sibsebaaye woykko isipe zoretayo uttidayssa qoncisshees etikka qasse dumma dumma warqassata banta kushen oqidayssa bessees

hayssan sa xeellishen beettizay si gayppe dalganni corashati issife shiiqidi haasayetishe woykko zooretishe dihayssa bessishen heessanaka qase issi bitane zeeqqizi esana haasayyesishe diyhayssa qoncis bessees

Hayssan qonci sidayssi kaype gita gediza dunkane giddoni dumma dumma dunguza ba qooden wottiza asati uttidayssanne esappe sinthada haratikka esappe guyera eqqidayssanne eta sintan dida xarpheza bolla dumma dumma ciishati didzayssa bessees.

Hayssan bettizaysi kehipe giittanne dallgga giidiza dembba sohon kehippe cora asati salppera hamitishshenine yuushoza xellanas bishshe dizayssa qonccises eetika diiza sohoy kehippe dembba gididdayssa besses.

Haysan tseelishe wode be'etiza izzi, issi keetta giddoni issi cimishe diza bitanizi ba bollanne dunguza wotsidi asashe woyko haysara asashe de'isa beshin, izi qassi keehi lo'iza sooni de'isa besees.

Hayissi qonc,isi besidayisi gitanne dalga gidiza tophiya buquratuppe isuwa gidishin izika qase aksume hawulte gidishin hesatuppe isoyi wulidayisa woyiko meqidayisa qonc,isi besishe etappe honi bagara hari dizayisa beses

Hayissi qonc, izayisi kehippe dalganne ahho gidiza sohon duma duma malkera diza hatha misatida qalame dizayisa nne hara duma duma shuchati dizayisa qonccisi besishin izika kehippe dalga soho gidizayisa besees

Hayiss qonccis bessizayissi dumma dumma hezdzdu asati moliya oyikkidinne banta kushshenni mashsha oyikkidi moleza poqishshenne woyikko galiba qarishshe dizayissa besishshenni de'ees.

hayssan xeellishen betizayssi kehipe dalga asati keeththa gedooni dumma dumma gaama dunguzata ma7idi yu xarpheza yuushon uttidayssanne exappe bolla baggara dumma dumma ra dunguzati deyayssa qoncisi bessees

hayssi bessidaysi kawppe lo7izanne malaliza saane bolla woykko sampa bolla uttida asho kachanne izaabeka giddo baggara dumma dumma barbare qomotenne buddeni ubba gasseka mashi didayssa qoncisi bessees

Hayssan beettidayssi kayppe dalganne kaxxaretita bessiza heerani issina azi ba hopphen dunguza koppiyanne ba qooleni dunguza wootidayssa achchini hanko dumma dumma midiya qommoti shiqidi i haasayizayssa hezgishe diayssa bessis.

haysi messilayssi kayipe gitanne dalga gidiza kase wodey soophiya buquratuppe issua gidishin hizikka qas yuniskon mazagabeti dayssatuppe issua gidishin he giddonikka dumma dumma ammano keeththasidiyayssa bessees

Hayssi qoncis bessizayssi keype dhoqati bessiza heerani issi mishira ba bolla lunguza wochada ba huphenkoppi yaachthada hude gakkiza cammatadanne utta uttidayssa bessishen iza dessasoyka zumati bessiza heera gideyssa qoncisees.

Hayssi bessidayssi ga'ipe lo'izanne aho mitati diyayssanne erxa mithati diza boota gidishin he sohosaanikka dumma dumma asati yuusho xeellanassinne heyssan thakana siyidayssa bessees.

hayssan beettidayssi kehipe gitanne dalga gidiza abba gidishin he abbaza pehene baggara kayipe yashshizanne kaype cora caaqasi diyayssa bessishen haattazikka kehipe coraso oyqqidayssa bessees

Haysi xeellishen beettis hayssi kaype kitanne yuuyishon xeellanasi lo7iza yuusho boota gidishin heyssa bootanikka qasse haaththi bollappe duge yiishe diyayssa bessishen heessanka cora asati be iishe diyayssa qoncisees

Haysi ocusidaysi issi keeththa gidishin he keeththatkka asse hootele woykko katha keeththa gidishin heessa keeththa gidonka qasse dumma dumma mizanne qohizan miishati diyayssa mala ha xuufiziqon issishees hessa sintan qasse issi mishira uto uttidayssa bessees

hayssi qoancisi bessidayssi kayppe gitanne dalga gediza dumma dumma dzumatenne dumma dumma mitas diyayssa gidishen hayssika qasse kiayppe lo7izanne tayeppe ahoso gidayssa qoancisi bessees

Hayssi qoncisi bessidayssi iisi michara gaetziza keeththa sinthani issi gashe nayzi uththizayssanne izikka qase keyppe oyetizayssanne hara ana dumma dumma maroti koshi uttizayssa hayssi qoncisi bessees.

Hayssan xallishen beettizayssi keyipe cimazanne keeype dalga gidiza asati yexitikka qasse dumma dumma haymanote woykko ammano kaaletiza asatuppe eqqidi haasayi sheninne zoreti shediyayssa bessees

hayssi bessidayssi kayipe getanne dalga gidiza kaatha keeththani dumma dumma assati masofen aadhdhida katta miisheninne yata sintani dumma dumma ushshati diyayssa qoncishishees hessappey ne baggara hara dumma dumma ushshati diyayssa bessees

Hayssan qoncis bessidayssi keyfpe gita gidiza sooni izikka asi zumati bessiya yeerani biiththa bolla ichidi dumma dummaysati silke teelishe diyayssa qoncishi shees issappenne baggara kehpe dhoqa zumatinne hara bazsati diyayssa bessees.

Hayssan xallishen beettiday si beni keeththa woykko maatha keeththa gidishin izikka ro7izinne mukuku gidi keeettidayssa bessishen izaappe hine baggara woykko guye baggara uutxi diyayssa hayssi qoncis bessees.

hayssi qoncisi bessidayssi ha woden keehippe dumma dumma ba gofa laametanayonne woykko dumma dumma ba oorathaba beyanassi maaddiza soshal miidetuppe isswua gidisin izikka waathappe geetettizayssa qoncishees.

Hayssan sa xeli shenbeettizayssi kayipe gitanne galga gidiza sooni dumma dummasati oge bollara hamathishe diyayssanne esappe hine baggara kayipe gitanne adussa ginbettiza xire diyayssa qoncisees.

hayssan qonci sidayssi kehipe gitanne dalga mado immiza dumma dumma soshal midia woykko dumma dumma mahbarawe gexxeta gidishin etika qase fasibuke yu tube telegramenne hara dumma dumma naqashati deyayssa bessees

hayssan xellishen beetizayssi gelisoy limatese woykko biray geleyoyssi limatesa gidi hayssa bessiza gaazeexa bolla liza xaafotanne dumma dumma misilata gidishin heyssa mishilati dumma dummasa miishata qoncisosona

Haysi qonc'isi besizaysi kehipe gitane dalga gidiza Sohoni kehipe adusa mabrate poley eqidaysa bolan tiransfermer woyko electrike wolqa c'uchiza mishinezi woyko mashinezi diyaysa qonc'ses.

Haysan betizaysi kehippe gittane dalga gidiza kameza bollappe hara electricex wolqa athiza tirasformerey kamezi wothishe dizaysa qoncisise hesappe heni bagara asiy dizaysa beses

Hayssan xeellishin beettizayssi keehippe gitanne dalgga maado immiza dumma dumma elekitironikise poole gidishe hayssappe hano baggara dumma dumma kaameti bishin diyayssanne hara asse nami'u asati diyayssa qonccises.

Hayssi qoncisidaysi keehippe gitanne cora asati issipe shiiqidi eqqidayssa bessishin ,eetika xeellishe dizaysi elekitironikise woyko maburate dumma dumma micetiza shubota xeellishe dizaysa qonccisees.

Haysi qoncisizausi kehipe gitane dalga gidida duma duma electronicse woyko maburate wolqa woyko tranisformeta gidishin etika qase duma dumane kehipe cora shuboti miceti utidason dizaysa beses

hayssi qancisi bessidayssi kehipe gitanne dalga gidiza elektirino kise woykko maaburate walqa immiza dumma dumma transfer metagedishin etika qasse kayfe coras hoon toketi uttidayssanne kayfe cora shuboti iza bolla micetidayssa bessees

hayssi qoncisi bessidayssi keype dalganne cora asati asi bana maabiraate danoppe waatidi nanganas bessidayssakone odeza thaapela eqqidi xeelisheninne heyssape nababishe deyayssa qoncisees

Haysi qoncisi bessis hayssi kayeppe gitanne dhalge gidiza keeththa giddon issi bitanezi heqqizi haasayishe dayssa bessishen izi dizasoyka dumma dumma eraktike qommota gishizaso gideyssa qoncisi bessees.

hayssi qoncisi bessidayssi kehippe gitanne dalga dumma dumma eraktirike wolqa immiza mashinata woykko transfermerati diyasoani dumma dumma asati eqqi uttidayssanne iza oyqqidayssa bessees

Hayssa qoncisi beessidayssi kehipe gitanne dalga asati issife shiiqidi eqqidayssa gidishin isikka xeelishe dizayssi elektrike woykko maabiraate wolqa immiza kehipe dalga poole diza heerani xeelidinne haasayi shiidihayssa bessees.

Hayssi qoncisi bessidayssi keehippe gitanne darge gidiza maabirate wolqa pultisiza dumma dummati raasper meta idishin etika qas keehippe corasohoni diyayssanne keehippe go'a immizayssa qoncisi bessees

Hassan xeellesha wode bettizay si kayipe dalganne dhoqa maydo immiza elektroniks oykko maabiraate poole gidishin izassaka qasse dumma dumma katamatussinne dumma dumma biittasu si adussara micetidi gakkizayssa bessees.

Hayssan xallishen beetizay si kaype gitanne dalga idiza maabiraache woykko elektroniise shubaza kaamezi soqo oothtidi birshana mala woykko giigissana mala soho oytishe diyayssa qoncisiyes.

Hayssi qancisidi bessidayssi kehippe gitanne dalge gidiza maabiraathe wolqa immiza dumma dumma transfer meta gidishin ethikaqase dumma dumma kehippe cora shubati micetu uttidayssa qoncisees.

hayssen xallishin beettidaysi kahipe gitanne dalga gidiza elektronikise woykko maabirate shubothinne pooleti beettishin heyssatikka katamasi woykko duussasi kahipe cora gu7a imiyayssa qoncisees

Hayssan lehessilayssi issi gissa keeththa giddoni dumma dumma jarkan eratanne baldetara uttiza dumma dumma miisha gidishin izateppenne baggara hara katone radiza dumma dumma miisha tijayssanne hara maxabarera dizanne motoreti di7ayssa bessees.

Haysi besizaysi kehipe lo'ida katha keethani masofe bolla kathay uthidaysa heezu asati mishenine haathi Kase xarpheza bolla di'iyasa besishen heysape hini bagara duma duma lo'ida mithati de'iyasa beses.

Haysan ta xellashe Dizaysi Namu Woyko namappe darriza duma duma Asati Banta sinthan kompitere Wothidi hara duma duma asata mazagibishene Isara hasa'ishe Dizaysa Besess

Hayssi qoncisizayssi gita gidida katama giddon dumma dumma asati utidayssanne hara motorey eqidayssa besishshin hayssappe heni bagara gita keththatinne dumma dumma mishati dizayssa beses.

Hayssi qonccisizaysi biran bankera dumma dumma telegiram gexe go'etiko dumma dumma ba woyko woyto immiyaysa qoncisisheneka izika laatamappe dariza asata gelthiko imetizaysa bessees.

hayssi qoncisi bessidayssi kaype gitanne dalga gidiza keeththa giddoni dumma dummaba woykko kaafe geetettiza woykko asi shempizasoanne kata mizaso gidishin heyssanka qas kaype dumma dummabati diyayssa qoncisees

Hayssi qonccisi bessida issi keehipe gitanne dalgga gidiza sohoni qeeri naatura gujin issi bitanezi ka'ishen woykko guppishen diya issa bessishen he issape guyye baggara hara dumma dumma suupa woykko qeeri gashshe nayti diyay issa bessees.

Hayssan ta xeellishin beeththidasi keype gitanni dalge gidiza dumma dumma katati bayzettizaso gidishin he sohonikka dumma dumma lo7iza kathasi diyayssanne hara dumma ushshoti diyayssa qoncisishin hessafe sinta baggara motore diyayssa bessees.

Hayisani tani xelishini betizayisi kehippe coranne daliga gidiza tama qohayi gakikk dhasiza woyikko tama tosida asati issippe banita mayo mayidi eqidayisa besishini hesappe guye bagara loizanne daliga keeththayi dizayisa besesi

Haysi qonc'isi bessidaysi kehipe gitane dalga gidiza asatu gidoni tama dhayssida woykko tama danoppe nangiza asatuppe issoyi eqidaysa woyko utidi haaxe dhelishe diyaysa qonc'isi beses.

heesi qoncisi bessiday si kaype gitanne dalga gidiza keeththa achini duma dumatiza woykko ha wode teknolojiye maadeton oosetiza ooractha kaamezi duma duma miishata oottishe diyayssa qoncisi bessishes hessa achinka asi dizayssa besses.

Haysan ta xeelishin beetizaysi, issi gita keetha giidoni qooday kehipe cora gidiza asati issipe utidaysanne, banta kusheni bi'renne warkate oykiddi xafishenine ,he oddetiza oddaza siyisheninne zoretishe dizaysa besees.

Haysan qoncisidayssi keehippe gitanne dalgga gidiza katama gidishin he katama gidon qase keehippe lo'izanne malaliza ooratha keethati dizayssanne he keethati qase keehippe cora soho oykidayssa qoncissi besees.

Hayisan ta xelishin betizayisi issi ketha gidon oyidu asati eqidi bantha yeo yeo hasayishe woyiko zoretishe dizayisa qonc ses he hedzdzatuppeka isoyi musilime gidizayisa besees

Hayssan ta xelashe bethizayssi keehippe githane dalgga gidizza keeththa gidishin he keethazikka kehippe dalgga Soho oyqizanne kehippe gesayyi adussa gididayssa qoncissi bessishin hessappe hana bagara dumma dumma mithathinne loo'za sohothi diytta besses.

hayssan ta xeellasha wode beettizay siissi lo7izanne dalga gidiza keeththa giddoni coro asati issife shiiqidi mashshawuqqizenne xarphezan diza keeke bolla woykko keeke bolla wotidi qanxishen dizayssanne bessees

Hayssi qoncisi bessidayssi kehippe gitanne cora asati issippe shiiqidi zoretishe diyayssanne haasayishe diyayssa bessishin hesappe hano baggara wuribenna keeththa wolqama keeththa diyayssa qoncisi bessees.

hayssi qoncisirayssi keehipe gitanne diccida katamata giddoni kehipe cora asati diyayssanne hehisbaqasseka kehipe dalgaso woyqqizanne kehippe adussa gideza keeththasi diyayssa qoncisees

hayssi qoncisidayssi kehippe gitanne lo7iza sooni issi bitanezi ba kusheni tophiya bandira pude kaqqishe diyayssa qoncishees hessafey ne baggara dumma dumma asati bandiray wodhishe diza gish ayo bantana nangidi eqqidayssa bessees

Hayssan qoncisi bessidayssi kyppe gitanne dalge gidiza keeththa gidishin izikka qass oosozi goykko keettishe wuribe nayssa qoncisishika esappe hana baggara dumma dumma asatinne hena baggara hara keeththidayssa qoncisees

hayssi wancisi bessees hayssi kehippe gitanne dalga gidiza ooratha keeththi biroppe keedhetisheninne wuribenayssa bessishen hessafe gida baggara ooratha boothcha ka meqqizayssa hayssi wancis bessees

hayssan beettidayssi gayppe gitanni dalge gidizaso gidishin he suhappe hana baggara keeththi beethtishin keethethikka qasse xoqu gidi keexxettidayssa gidishin hessapeynni baggada qasse dumma dumma zumati beettosona

hayssi xeellishin bessira hayssi kehipi gitanne dalga gidiza keeththa gidishin he keetazikka kehipi dalga soho oyqqidayssanne izikka qas keedhexishe diyayssanne wuribennayssa qoncisi bessees

Hasan ta xeellasha wode beettizay si kyipe gitanne dalgo gidiza kawo keeththa gidishin he kawo keeththatikka keype dalganne ahosoo oyqqidayssa bessishen he keeththa giddonka ass keyfe cora asati diyayssa bessees.

Hayisan sabeyash dizayssi qoodan kehipe cora asati issife shiiqidi eqqidayssa gidishin issika banctha kusheni dumma dumma labsoppeta weyiko dumma dumma kompiseresha wuyqqidayssa bessishen izatikka eqqidayssi coora gidayssa hayssi qoncusizi bessees

hayssan beestidayssi kaype gitanne dhalga gidizasati issi keeththa giddon shiiqidi uttidayssa bessishin esetikka keype dumma dumma dunguza attidayssa gidishin izete giddonka qase akimeti woykko doktoreti diayssa wancisi bessees

Hayisi qoncisidayisi kehipe daliganne aho ketha gidoni duma duma asati utidayisane izatika ha xelishe dizayisa qoncisesi hesape guye baggara hara asi eqidayissa besesi

hayssi qoncisi bessidayssi kehppe dalganne gita gidiza bitane izikka qasi doktore ba qooreni worqa woththidinne ba kushen haramishawoyqqidi eqqidayssa bessishen izappe guye baggara dumma dumma poototidiyayssa qoncisees

Hayssan tani xeellashe wode beethtiza issi,issi keeththa giddon woykko hospitaale keeththani issi mishira ba bollana natsala wotta uttida issino. Izayob ayfen woththidinne maramarisheninne izona piligishe diya issa qonccissi bessees.

Hayssi qoncisi dayssi keyipe gitanne dalga keetta gidishin he dalga keettazigasseka hakime keetta woykko hospitaale gide hessa qoncish hees hessafe ha baggara heedzdzu hasati hamettishe diyayssa qoncis bessees.

Hayssi qoncisira yssi kayeppe yeta gidiza keeththa giddoni issi bitanezi ba aytani dumma dumma yetha siyiza miisha wotidinne ba sinthani kompisera wotidi xeellisheninne heyssa giddo kushe giddidi woykko kompisera giigissishe deyssa bessees.

hayssi qoncisi bessidayssi gayppe dalge gidiza akamo keeththa gidishin he akime keeththanikka nam7u asati eqqidayssappe issoy doktore woykko akamiza bitane gidishin hankoyza woykko haasayishe diyaayssa xeellishe diyayssa bessees

hayssi qoncisidayssi kahipe gitanney dalga gediza keeththa gidishin he keeththa chinka kaameze eqqidayssa bessishin he keeththazikka qasse kehipe dargaso woyqqidayssanne kehipe dumma dumma maado immiza haspe hospitaale gidayssa bessees

aysi qoncisi bessidayssi issi keeththa giddoni oyde yuushon woykko xarapheza yuushoni uththida dumma dumma asata bessishin he yuusho giddon qasse issi bitanezi eqqizi exana bisishininne tamarsishi dia hissa qoncisi bessees

Hayssan xeellasha wode bessida issi issi doktorezi ba qooreni worqa me dale attirinne ba kusheni hara miisha wuqqidinne ba ayfen manaxire woththidi eqqidayssa bessi shin hizappehne baggara dumma dumma ketatinne dumma taape lati deessa bessis.

Hayssi bessida issi issi mishira keeththa giddon woykko hospitaale giddoni ba duunan maske wothada xaafashe woykko karde koyashe deayssa bessishen izappe hine baggara dumma dumma gaazexa misasiza woraqatati girgida bolla deayssa bessees

hayssi qoncisi bessidayssi gaefippe gitanne dalga gidiza keeththa giddoni issi bitanezi ba sintani worqa wanca woththidinne mici sheninne dhufayxishe diyayssa bessi shin issa e darpheza sintani dumma dumma miishati diyayssa qoncisees

Haysi qoncisi bessidayssi issi keeththa gidooni issi mishira naata maramarsha dayssanne izikka qass akime keeththa gideyssa qoncis shes gisappeyni baggara alga bolla dumma dumma asati zeen7izayssa qoncises.

Hays qoncis besidays keehippe cimanne dalga asat banta kushen mata oykidinne banta bollan buluko mayid eqidaysa qoncises. Hesappe hen bagara hara dumma dumma asatinne keeth dizaysa qoncises

Haysi qoncisidayi kehippe gittanne demba gididason dumma dumma asati eqidi solareza woyko awappe wolqa Eliza Misha eqidi xellizaysa besishin hesappe heni bagara dumma dumma mithati dizaysa beses.

Haysan taxelashe wode betizaysikehippe dalga gidiza duma duma lambatinne duma duma gase qomoti woykko bayzetida sohotinne tappela qoncisi besizasa

Hayssan beettizayssi gitanne dalga gidiza demba sohon dumma dumma miishshati woykko dumma dumma asi shempanassinne uttanas giigissiza soho gidishi he sooyikka dalganne demba gidizaysa bessees.

Haysi qoncisizidaysi kehippe dalga gidida sohoni oratha putte tokiza duma duma asata besishin issina ha shiqada hokada oratha putte tokashe dizaysa qoncises haysappe heni bagara hara asiy dizaysa qoncises

Hayissi qoncisi besidayisi kehippe gitanne dalga ketha sinthan kehippe duma duma asati eqidayisanne izatupeka isinozi kushe detidi ha xelishe dizayisa qonc,ises etappe guye bagara kehippe wolqamanne oratha kexetishe diza kethayi besees

Hayssan betide si issi sohoni woykko denba sohon eqqiza saapella gishshin heethaapelazikka beytha geetetida minonne gukkiza saamunati bayzettizaso gideys bessishin essapeni baggara dumma dumma keetetti deyssa bessees.

Hayssan beethidayssi kayppe gitanne dalqa gidiza keeththa yuushu'oni heedzdzappe dariza asati eqqidayssanne heyssi keeththasi kakase ooractha keeththa gidiyayssa bessishappe guyera hesappeynne baggara adusa mixasidiyayssa bessees

Hayssan shaxelishen beetizayssi kaype gitanne dalga gidiza denbas hooni dumma dumma kamezi ogeza giigis sheddi hayssa besseshen he ogezikka kaype dalganne aho gidizayssa bessees.

hayssi qoncise bessies hayssi kehipe gitanne dalga gidiza koase kayida sohozi kexettishe diyayssa bessishen izikka qasse asa qooda keehipe cora oyqqihayssa qoncisoshenikka hara dumma dummasa ooththanayo bessies

Ayssi qoncisi bessis hayssi keehippe gitanni dalge gidiza keeththa gidishin he keethasikka zoo qalamera tietidayssa gidishin hessafe hana baggara keehippe aho gidiza demba sohozi diyayssa qoncisi bessees.

Aysi qoncisidayssi kahipe gita gidida katama giddooni izikka kaame ogesa bolla dumma dumma kaamezinne motoresi bisheninne yiishen diyayssa besishen hara qase keethethi ya baggara diayssa qoncises.

Hayssi qoncisirayssi kiayhippe gitanne dalyo gidiza keeththachshini dumma dumma asati eqqida issabessishin esikka eqqida sohoy dumma dumma shucha tuura oosettida soho gidishin esappeyni baggara hara keeththati deyayssa qoncisees.

Hayssan beexxiday si issi gitanne dalge diza keethtsha gidooni ato xilawunara gujjin hara dumma dumma wolqamati de7ayssa gidishen esika qasse eqqidi miicidi kushe baqqishe deyayssa qoncisees.

Hayssan xeellishen beettizayssi keeyppe gitanne walqame geetettiza kawo oosanchatuppe woykqo kawo oosanchatuppe maahawati issife shiqidi hamethisheninne phantha bolla dunguza woththidayssa bessiis.

Haysan ta xelashedo betizaysi issi daliganne lo'iza ketha gidoni issi bitanezi dharapheza achin utidinne dharapheza bola hathatanne duma duma laptopeta wotidi hara asa woyko hasa'ishe diza asa ezigishe dizaysa beses.

Haysan xelishen betizaysi kehipe dhoqa gidiza pirde ketha woyko daygnati duma duma sohoni utidaysa besishin izetika qase surepe pirda pirdanayo utidaysa qonc'isishes izappe hini bagara tophiya bandiray diyaysa beses.

haysi bessedayssi kiyafippe gitanne talga gidiza keeththa giddoni dumma dumma pirdanchati ezetikka dumma dumma dereppe yidayssati issife shiqidi baynta kushen woraqasa uqidi kushe xoqo ooththidi eqqidayssanne essapenne baggara dumma dumma bandiray deesa qoncisees

Hayssan ta xeelishin beettizay si kayppe gitanne lo'iza keeththa giddoni heedzdzu ooratha kawotetha woykko pirda pirdan si giigettiza asata bessishin he asatuskaqase ha baggaday qiza asati sertifikeete emmishe diyayssa bessees.

haysi qoncisiday issi keehippe gitanne dalga keeththa giddoni issi poolsezi uttidayssanne ba qofa aathtishe diyayssa qoncishu shes izappe ne baggara ara oyleti diyayssa bessees

Hayssan sa xeellashe wode bessizay si gayippe gitanne dalga gidiza pirda keeththani dumma dummasati uttidayssanne hiza baggara qasse woykko sintara pirdanchati uttidayssanne pirdaza pirdishe diyayssa bessees.

Hayssi qoncisi bessidayssi kayppe gitanney dalge gidiza keeththa giddo bessishin he keethtcha giddoyka qasse pirda keeththa gidiayssa qoncisshees haasati uttiza woykko pirdizayssati uttiza heedzdzu oydediyayssa qoncisi bessees

Hayssi qoncisiday ssi kayppe gitanne dalga gidiza sooni dumma dumma baantha ooso makidinne ooso yo'o bishe diza asa gittoppe issozikka gidishin esikka qasse pirda keeththa yo'o eti ooso gelisheenka qaala gelishe diyayssa bessees.

Hayssan saxelishen beettizayssi kayppe gitanne dalga keeththa giddoni izikka qasi pirda keeththa giddoni dumma dumma asati eqqidi bantha kushe coqo oththidi qaala gelishe diyayssa bessishen essappe hana baggara hissoy izi mayke oyqqidi eqqidayssa bessees.

Haysi qoncis bessidayssi keyippe kitanne taluya gidiza keeththa giddoni dumma dummasati issife shiqidi uttidayssanne bantha kusheni biirenne waraqasa woykko dabtara woykko uttidayssa bessishen hessa giddopfeka paggati poolise gideyssa bessees.

Hayssan qoncisi besidaysi kehippe gitanne dalgga katama giddon ubba qaseka Cora woykko daro gidiza asati katamaza geshanasine duma duma goshsha mishshatuppe akafa milatiza oyqqidi geshishe dizaysa qonccises.

Hayssan ta xeellishin beettizayssi keehippe gitanne cora asati katama giddoppe dumma dumma buuratanne maadenna miishata shiishidinne kolishenne hessa holanayo shiishishe dizayssa qonccisees. Eetappekka kushe bolla dumma dumma miisheti dizayssa bessees.

Haysan qonc'isidaysi kehipe gitane dalga kameza gidishin ha kamezika qase ba bolani duma duma buratanne kartone qomota c'anizasa gidishin izaka qase olanas woyko xuganas efishe diyaysa beses.

hayssi qoncisidayssi haype gita gidiza katama giddooni dumma dumma asati baantha kusheni pitiza peexa oyqidi dumma dumma buurata shiishshishe diyayssanne heera geeshshatetta nangishe diyayssa qoncisi bessees

hayssi qoncisi bessidayssi katamappe woykko hara dumma dumma heeratoppe mooretiza woykko buurata dumma dumma buurata hidi oliza makina gidishen heyssa chinka qasse hara dumma dumma asati diyayssa qoncisi bessees.

hayssi qoncisidayssi kaype kitanne dalga gidiza katama giddoni he katama geeshshiza asati issipe kushettidi katamaza geeshishe diyayssanne buurata diggana si pitishe diyayssa qoncisi bessees

Hayssan ta xeellashe wode bettizayssi isti katama giddooni woykko issi heera giddooni gayppe cooranne dumma dummasati heera geeshi sheninne buurata shishshirinne harasoyfana yo7olishen giigettishe diyayssa qoncisi bessees.

Hayssi qancis bessidayssi keype gitanne dalo' gidiza katama heerani dumma dumma asati heera geeshoninne buurata erappe diggooni go'isishin woykko ooththishi bessizayssa gidishin heyssika makina bolla buura caanishe diyayssa bessees.

hayssi qoncisi bessidayssi kahppe kitanne dalga keetta sheni dumma dumma ushashe oletiza sohonne boykko buurati oletiza sohonne esappe sinta baggara ara kaameti diyayssa hayssi qoncisi bessees

Hayssan ta xelliza wode bettizayssi tameretsa woyko tamara naytta mazagsbishe diza dijjitale matawaqa kesanas issi bittanezi nayta sunththa xaffishenne asa pohoto denththishe betizaysa gididaysa qonccisi beses.

hayssi qoncisidayssi kehippe gitanne dalga gidiza keeththa giddoni issi bitanezi eqqidayssanne izikka qase digitale matooqe mazagabizaso gidayssa bessishen hara dumma dumma tukke uyizaso diyayssa bessees

Hayssi xeelishen bessideyssi worqasa bolla woykko gazexa bolla xaafetida xaafo gidishin hizikka oda woykko eriso gidishin he erisozikka digital metawuqiya ooni go7etti giyoga bessishin heessa qoncisees.

Hayssan beeththiday ssi kaype itanney dalga gidiza keeththa giddoni beraawe matawuqe woykko digital matawuqe giigissiza asata gidishin he asati qaqase heessa baggara dumma dumma asati yizayssata giigissisheninne essana xeelishe diyayssa bessees.

Haayis qonccisida izi keehippe giitanne xala gidida keetta gidon hara dumma karta asaturaeranichatura abebecha haysayisha diya iza qonccises.

Hayssi qoncisi bessidayssi nam7u kowaase kaa7iza nayti naytikka nam7aykka issi cugashini goole gelssidi ufayetisheninne ufayetisheninne miiccishe diyayssa bessishin ezetikka dizasoy engelis pirmelige gidiyayssa qonccisi bessees.

hayssan xeellishen beettizayssi kowase ka7iza woykko toho kowaase ka7iza nam7u asati goole gelisidi ufayxishen bessishen izetikka qasse ingilis pirmeligeni ka7ishe dihayssa qoncisi bessees

Hayssi qoaanci sidayssi keyppe gitanne dalga gidiza sohoni dumma dumma woykko oratha goshshasohoni kaamezi giigissishen woykko goyshe diyayssa bessishen izikka qas dumma dumma miisha qommota shiishshiza oge gidayssa bessees

aysi wancisi bessidayssi kayippe gitanne xalga gidiza goshsha gade giddonii woykko muuze gade giddoni muuze tokketidayssanne uutu toketidayssa bessishin essape hana baggara ara dumma dumma mitha qomotijayssa bessees

Hayssi qoancu sidaysisi kayippe gitanne talga gediza issife asay uttidayssanne essato giddopfe qasse baggati huphen nunguza koppe yaattidayssanne harati qasse banta kusheni wuraqatha oyqqidayssa bessishen he woraqasa bollaka bilxi ginna parte misile diyayssa bessees

Hayssi qoncisi besses hayssi keype gitanne xalge gidiza gibbe giddoni izikka qas keypelo7iza keeththati diya heerani asa qoodayka keehi pe cora gidihayssati eqqidayssanne dumma dumma makalakiyatikka diyayssa qoncisi bessees.

Hayssan sa xeellashe wode beettizayssi keype gitanne dalga gidiza denba sohoni izikka qasse hentha bootani parati woykko keype cora parati hee mettisheninne maasa mishe dihayssa qoncis bessees

hayssan beettidayssi kehippe gitanne dalga gidiza keeththa giddoni kawo maatawati issife shiiqidi zooretishe diyayssanne heyssatappeka naa7azi kushe sarasottishe diyayssanne ufayxishe diyayssa qancisees

Hayssi qancisirayssi kayipe gita gidiza sohoni kayipe qooday cora gidiza nayti kushe pude xoqu oottidi eqqidayssanne hessafe ni baggara kayipe dalgasohon uttiza misile deyayssa qoncisees.

hayssi qoncis bessidayssi kowase kawettizaso keype kitanne wolqama asati diyaysso gidishin heyssanka asi kaasi wurini asati wodheri meda giddon dhufayxisheninne keeyppe guppishe diyayssa qoncis bessees

Haysi qoncisizidaysi kehippe gitta ketha gidon issi mishiriya ba dunani mayke oykada hasayashe woykon ba qofa athashe de'izaysa qoncises izzi bollaka qase i onatetha erisiza masitawoqay qodhen dizasa beses

Hayssi qonccisizayssi keehippe dumma dumma akkamo guddata woykko tamaaro guddatan oyqettida miishshata gidishin izaka qassi ha'i woykko eesuwara oottidayssa hayssi qonccisidi bessizayssa gidiyayssa bessees.

Hayiss qonciss bessidayissi kehippe gitanne daligga gidizza keththa giddonni kehippe cora asati diyayissappe hezdzdati eqqidayis besiyassappe hezdzdutappe qasi issoyi izzi nam''atta malatidd besishshe dizayissa besses.

Haysi qonc'si besidaysi kehipe lo'izane dalga ketha gidoni duma duma asati xarpheza yushon utidaysanne hara duma dumaba zoretishe diyaysa eta sintan qase kathi didaysa beses.

Haysi qoncisi bessiday si issi lo7iza keeththa giddoni nam7u asati issoy issa yo7 woyetho woykko sartifikeethe immishe beettizayssa gidishin hayssappe hine baggaranne hana baggara dumma dumma bayndirati diyayssa qoncishishees eta sintan diza xarpheza bolla haatti dirayssa bessees

Hayssi qoncisiday issi kayeppe gitanney dalge hasati issife shiiqidi ooratha keeththa woykko dumma keeththa giddo gelishe diyayssa besishen esanaka kaaletiza woykko esara haasaysiza issi bitane diyayssa qoncisees

Haysi qoncise bessila yssi keype gitanne dalgo keethta giddishin he keeththa giddonikka qasse dumma dummaasati ooso baggara wolko banta zooreya zorye eki diiri zoreti she deyayssanne haasayi she deyayssa qoncisees.

Haysika qoncisizays keehippe qama heran woyko qamara dumma dumma polisetinne trapiket issippe shiiqid oga iita osuwa woyko wanjaliya kalakaletanayo issippe zoretishe dizaysa beses.

aysi qoncisi bestidayssi keyppe gita keeththa giddon dumma dumma asati sebisabayeoykko odasi uttidayssa bessishen hessatuppefa baggati poolise gidiyayssa qoncisishinka hara dumma dumma asati diyayssa qoncisees

Haysi xalelishen lo7izanne keype dalgo gidiza sooni dumma dumma federal pooliseti bantaga salpera woykko maarara eqqizinne woga woykko hanosa esa oosoza polishe deyayssa qoncisees.

hayssan saxelishen beettizayssi issi waraqasa bolla diza misilenne hara dumma xuufeta gidishin he misilezikka kafosi paallizayssanne he xuufezikka qasse beraawi dumma dumma marajatanne datoteta ogeta gishshini heessa qoncisees

haysi qoncisiday si kyipe gitanne xalga gidiza keeththa giddoni dumma dumma woykko poolise qommoti phisife kuttidayssanne esa xarpheza yuushon qasse dumma dumma wora qathas deyayssa qoncisi bessees

Aysi qoncis bessiday si issi keeththa giddoni poolisezi uttidayssanne as inthani dumma dumma mandirati diyayssa besishen issappeka sinthara dumma dumma woraqatinne koppiye deyssa qoncisi bessees

hayssi qoncisida issi kaheppe gitanne dalga gidiza keeththa giddoni dumma dumma asati issipe sifisabaaye woykko seesa siyanay woykko zorettanayo shiqizayssa besishen essapeka kayppe corati pooliseta gidayssa qoncisees

hayssi qoncisi bessis hayssi gehipe gitanni talge gidiza salpe rayqqiza milisha poolise gidishin etika qas bayntha hupheni koppiye woththidayssanne etika qas cora gidiayssa qoncisi bessees

hayssi bessiday ssi gahippe gitanne dalga unne cora asati diza heerani dumma dumma asati woykko poolisete ara gujjini cimma asatuppe woykko gama dunguza ma7ida asatuppe irxa maasaykishe diyayssa qoncisi bessees

ayssi ponci sidayssi keephe maaddizanney koshshiza miisha gidishen izikka as teknoloji maadetooni oosettidayssa gidishen hayssika as marajja shishooni dumma dumma atotetta woykko bana naagisi ooso ootta hayssa bessees

hayssi qoncisi bessidayssi issi polisesi keeththa giddoni ba kushen mayke oyqqidi ba qofa qoncisishe diyayssanne zoreta aattishe deyayssa gidishin izi dizasoyka keypelo izaso gideyssa qoncisi bessees

Hayssan sa xeelishen beettizayssi issi keeththa giddooni poolisezi ba kusheni biire oqqidinne ba sintan diza xarpheza bolla wuraqasa woththidi xaafish diyayssa qoncisshees izika qas poolisenne gidayssa qoncisees.

Haysi qoncidaysi keehippe dalganne bonchetida Ato xilahunera gujin hara dumma dumma asati issippe ogezara hamutishe dizaysa qoncisishes, hesappe guyera hara dumma dumma asatinne kamezi dizaysa qoncis besesi.

Haysi qoncisi besizaysi nam'u misileta gidishin he misiletuppe issoy tekilay ministere woykkon ha tophiya kawo tekilay ministere doctor abiy Ahmed gidishin izappe heni bagara kehippe dalga gidiza woykon kehippe cora kethati dizaysa qoncisise.

hayssan ta xellishe beettiza issi issi keeththa giddoni boykko keeththa heerani issipe uttida corasata bessishin isissikka zoretassinne issippe ha sayanas shiiqi uttidayssa hayssi qoncisi bessees

hayssi wancisidayssi issi keeththa giddoni woykko dunkane giddoni dumma dumma kartonera uttiza timatime oyssarinne hara dumma dumma acholine geetettiza oyssati iqaara uttidayssa bayizeti hayssa bessees

Hayssan sa xeellasha wode beettizay si gayppe dumma dumma sati woykko kawo maatanchati issipe eqqidi kartoone bolla diza woykko kartoonera hara dumma dumma satu yo maadooteta oottishe dayssa qoncisees.

hayssan ta saxeelishin beetizayssi issikkowa giddoni hizikka qase keeththachchini oyde bolla uttiza woykko yuushuwora uttiza dumma dumma asata bessishin isizika qass issife zooretishininne haasayeti she diyayssa qoncisees

hayssi qoncisi bessidayssi heedzdzappe dariza asati issife shiiqidi uttidayssanne esa giddonkka ase ato xillawunara gujin hara dumma dumma asati diyayssa qoncisi bessi shinikka etikka dizase opfe sintara xarpheza bolla hara dumma woraqatha mesalasa miishe diyayssa bessees

Hayssan saxelishen beessiday si taqalay ministere woykko toophiya kawo dor aabiya meda gidishen izikka qasse lo7iza may7o ma7idi miicisheninne ufayxishe diyayssa bessishen izi dizasoyka keype lo7izaso gidayssa bessees.

Hayssan sa xeellishen beettiza issi keype gitanne xalgo gidiza keeththa giddoni kooday keype cora gidiza asati xarpheza yuushon wuthtizinne xarpheza bolla haaththa wothidi zooruti shedi hayssanne hara dumma dumma yo'otora haasayeti shedihayssa qonisees.

hayssan sa xellishen beettizayssi issi lo7iza soyoni heedzdzu asati dumma dumma mayo aathtidinne issappeka nam7ati suufe aattezi bantha kusheni dumma woraqasa woykko misikir woraqasa oyqqidi haa xeellid eqqidayssa bessees

Hayssan saabe hashe dizayssi hehippe gitanne dalga gidiza giya giddoni dumma dumma asati utidi bayzisheninne etika qasse bayzishen dizayssi dumma dumma kaxasa gidayssa bessishen asatosikka qooday coora gidayssa besishen hara kaametikka woykko motora dii dizayssa bessees.

Hayssi qonccisi bessizayssi katama giddon nam7u dumma dumma kaameta bessishin he kaameta giddon qaase asi gelidi ottidayssanne haraso bishe diyayssa qonccisi bessishin hessa baggan de7izayssa bolla buroppe geliza asa bessesi.

Haysi qonc'isibesidayayis kehipe gitane dalga gidiza ogeni duma duma asati banta hare lagishe efishe diyaysanne etape guye bagara motere yidaysanne haysape hini bagara duma duma zamatine gadeti diyaysa beses.

hayssi qoncisi bessid hayssi issi giya herani keeththa giddoni dumma dumma unka unkotinne dumma dumma ayfi ayfetu katatuppe micetidi boykko doorettidi ba izoos uttidayssa qoncisi bessees

Hayssa bolla ta xeellashe wode dizay si isi lo7iza mishara madireke bolla eqqada izakka qase ito telekomoera oyqetiza mishara haasaya shediyayssa woykko oda aaththashediyayssa qoncisidi bessees.

hayssan sa xeellashe wode beettizayssi kuwa giddoni woykko mitha giddoni keehippe xora asati uttidayssanne hizethuppeka baggati eqqidayssa bessishen isetikka keehppe xora gidayssa bessees

hayssan sa xelushen beethtida issi kaame giddoni dumma dumma sati uttidayssanne hara sohoppe dumma soho kaamera bishe diyayssa qoncishushees qoodaykka qas tammappe darizasa gidiyayssa bessees

hayssan xaellishen beettizayssi kayipe gitanne dalge gediza keeththa giddooni ooraatha teknolojiyera oyqetizayssa issi booththa bitanezi woykko paranjazi yiigisshi she diyayssa bessees

Hayssi qoncis bessida issi kehpe gitanne dalga asati kaameza giddon gelisheninne esikka qass un,eti di uttidayssa bessishen hana baggara qass dumma dumma miisha kaameza giddon caane uttidayssa qoncisi bessees.

Hayssi qoncis bessidayssi kahippe gitanne cora asati issippe yuushon uttidi zooretishe diyayssa bessi shen hana baggara qasse ara dumma dumma satikka issipe uttidi zooreti sheninne tamarishe diyayssa bessees.

Hayssi qoncisi dayssi giya giddooni maay'oy bayizettiza heera gidishin hayssi heerazi qase dumma dumma maay'osinne dungusatura gujin bayzo bolla keidayssanne bayizettishe diyayssa hayssi qoncisi bessees.

Hays qoncisidays keehippe coranne dalga gidiza nayt issippe ka'isheinne gupishn diyaysa besishn hesasika qase keehippe cora qodayinne keehippe cora gididaysa qoncis beses.

Hayssi qoncisi besidaysi issi yelaga nazi miithaz diza heran mithara woyko wodorora qachetida Mitha bolla zin'idinne micishe woyko ufayetishe dizaysa beses

hayssi qoncisidayssi kehipe gitanne woykko cakati bessiza heerata gidishin ezza heerato giddonka qasse kehipe dalganne caakatiza bessiya heerani dumma dumma boncotinne irxa mithati diyayssa qoncisees

hayssi qoncisi bessida issi keype gitanne dalga gidiza gaammo woykko keype dumma dungiza maa7idinne issi bitanezi ba kushen toora wqqidinne ufayxir woykko xongana yo hanishe diyayssa qoncisees

Haysi pacisidayssi kayipe gitanne cora gidiza asati issife shiiqidi uttidayssanne eqqidayssa bessishen esappeka qase corate bolla dunguzi dizayssa qoncish bessishen qesi dizasoy kaype denba gidayssa bessees.

hayssan sa xeellishen beettes ayssi kayppe gitanne dalga gidiza soni dumma dumma asati heera xeellanassinne yuusho gobanana siyidayssa gidishen heyssatuppeka issi bitanezi ha shiiqidi eqqidayssa qoncis bessees

Hayssan sa xeellasha wole beettizayssi keehippe gitanne dalga abbagi dishin he abbagi doni issi bitanezi wogolora bishe diayssanne izappe nebaggara kehippe dumma dumma maasatinne toqa zumay diyayssa bessees.

Hayssi qoncisi bessidayssi kayipe itanne dalga gidiza katama heerani dumma dumma qeeri zanxilla masaziza dumma dumma gattati woykko dumma dumma keexxeti deeyssa qoncisees.

Hayssi qoncisi bessidayssi geyppe dalganne lo,izaso gidishin he lo,izasonikka nam,u gashenayti ka,isheninne ufayxidi ya hawooxxi kayishen diyayssa bessishen esapeni baggara dumma dumma adusa mithasi diyayssa bessees.

Haysan betidaysi keehippe daronne cora tamareti yidi dijitale matawoqiya mazagabetishininne banta suntha oychishin forme kunthishe dizaysa besishin hesatika qase qooday keehippe cora gidiyaysa besses.

Hayssan ta xeelashe wode beetizayssi keehippe coranne dalgga asai sfera eqqidayssanne ezatikka qasse dijitale matawuqe mazggabetanaayo eqqidayssa qoccisi bessishe hessappe hini baggara keexeti dizayssa besees.

Hayssi qoncisidihayssi yelaga nayti digitale matawoqa mazagabetanayone mazagabetishe dizayssa bessishen essappe qase mazagabizayssati nam'ata gidiyayssa hayssi qoncisidi besses.

Hayssi qoncisi bessidaysi keehippe gitanne dalga woykko adussa salpera diza asati issippe salafeti uttidayssa woykko maarara eqqi utidayssa bessishin izetikka qas mizgaba woykko dijitale matawoqa ekkanayo mazagabettanas yizayssa bessees.

hayssi qoncise bessidayssi digitale mataqiya woykko payda geetettizayssa mazagabettishinne diya nayo bessishin izokka mazagabishe diza issi naazi diyayssa qoncisshees izakka qase oyde bolla uttizayssanne giigeshe diyayssa bessees

aysi qoncisi bessidayssi keypi cimanne dalga asati salpe rayqqidi metawuqiya ekana yo woykko digital metawuqiya bana erisizayssa ekkana yo salpe rayqqidayssa qoncisi bessees

hayssan xallishen bessida issi kaype gitanne cora asati masalafe heraqqidi digitale matooqe mazagabettana siyidayssa bessishen esika qas kaype gitanne dalga asa gidiayssa bessishen etasintan keeththidiayssa bessees

Ta xeelli shen beettizayssi issi keeththa giddoni nam'u asati xarpheza bolla dumma dumma silke qommotanne hara dumma miishata wothidi xeelli shenninne ettika qase dumma mazgabiza asamayo mayidi issi bitaneza mazgabishe diyayssa bessees.

Aysi qoncihsi bessida ayssi kaype gitanne dargagi diza asati digitale madawugekkana yo7o mazagabettan a siizayessanne mazagabetti shidizayessa qoncisishees etasika kooday kaype coda gidehessa bessees.

hayssan beettida issi keehippe coranne dalga asati issi qeeri keeththa giddoon woykko qeeri sharara gidigegetira keeththa giddooni uttiza digitale mazagabiza asa koydi salfera mazagabetishe diya hissa qoncisees.

Hayssan qonccisi besizayssi ispotte giddoppe bokise gidishin issoy issuwara waretishe dossona .It's xelanaw hena baggara daro asay xelishshe Desi.

Haysi eocisidaysi ha wode tekonoloje qopaninne madetana besiza wotha woxiza mashine gidishin haysaka go'etoy kehipe mata woyko kehipe ufaysenaysa gidiyaysa qoncoses

Hayissi qonc,isi besidayisi kuwase ka,izanne lo'iza sohon issi cu'ga kuwase ka'izayitippe isoyi golle gelisidi ufayisishininne kehippe ufayisara woxishe dizayisa qon,ises izappe guye bagara haratika dizayisa qon,ises

Hayssan bettizayssi giittanne dalgga gidida kuwse ka'izasonni tophphiyanni dhoqqa getitiza kuwase kasanchchatti ka'anas shiiqqidayssa giddon daynatti woykko pidanchchati nam'u cugga kasanchchattuppe eeqidayssa beses

Hayssi bessidaysi kehipe gitanne dalga gidiza kuwaase ka'izaso gidishin he kuwase ka'izasonikka beyana yuuyida asati yuushoora doodi uttidayssa qoncisides. Asa sotika qooday keehippe cora gididaysa bessees.

Hayssan ta xeelleshe beettizayssi keehippe gitanne dalgga gidiza kuwaase kaa'ida sohoni macca kuwaase kaa'ida nam'u cugatuppe issinozi paase sho'anayyo woykko dheeqanayo goodishe diyayssa qonccisees.

Haysan xelishen beyizay si kaypi dalge gidiza kowaaxe ka idasonni issi koaaseka7eeza cuugati issipe shempos kidi uttidayssa bessishin he etanaka qase giigissida issi bittanye zeeqidayssanne etana xelanas iza coro asati bettoosana

Haysi qoncisidayssi keyppe gitanne dalga gediza kuwaase kayida sooni dumma dumma kuwaase kayida cugatuppe nam''asuranne hara pirdiza woykko giddon kaaseza danyatura issife eqqidayssanne hara ibbitanezi qasse giddon diyayssa bessees.

hayssan xeellashe wode beettizaysi toophiya goba wootancha issantho kiyara worqa medaliya ba qoodan aattizayssa kushen oyqada miicashe woykko ufayxashe diyayssa bessishen izaka toophiya wootancha gididaro bessees

Hayssi qoncisi bessidayssi keype gitanne dalga gidiza bitane wothancha gidiayssanne izikka qas micisheninne fayxishe diyayssa hayssi qoncisi bessishenikka izikka haaththiza maa'oy boota gideyssa bessees.

Hayssan sa xeellishe elbetizayssi arba mince koaase kaa7iza cuga gidishin izikka qasse koaase medani ka7ishe diyayssa gidishin hessapeyne baggara he ka7ishe dira nayta keyppe cora asati uttidi xeellishe diyayssa bessees.

hayssi qoncisi bessidayssi kowaase kaiza sooni izikka qasse macatu toho kowaase kaassa gidishin nam7u cugatoppeka nam7u nayti etikka maca nayti kowase phonqanassinne ka7anas giigidayssa qoncisi bessees

Hayssan xeellashe wode bessidayssi kayipe dalganne kayipe toophiya maaddiza toophiya wotancha gidishen izikka qasse toophiya bayndirardiza ma'oma'idonne woxxishe diyayssa qoncis bessishen iza bollaka cawi gogidayssa bessees.

hayssi qoncisidayssi keype lo7izanne maaddiza teknolojien oosettiza maabiraase aaththiza woykko maabiraase wolqa aattiza adabtere bessishin hezanka dumma dumma charjeretanne dumma dumma miishata charajana yo go7e hayssa bessees

hayssi qoncisi bessidayssi keehippe gitanne lo7iza ha wode teknolojiyn oosatiza piddiza silki izikka qasse diskibirto masatiza miishara go7etizayssa gidiyayssa qoncisi bessishinkka harakka dumma dumma go7ata immiyayssa bessees

hayssi qoncisi bessida issi keahipi gitanne dalge gidiza ha wade teknoloji maadeton oosettiza asi keeththa bolla pude keeizayssanne duge wodhdhizayssa derajja bessishin izikka heedzdzu cugara diyayssa qoncisi bessees

Hayssan saelleshen beettizay si kaype do7izanne malaliza ha wode teknolojiyen oosetiza silke misatiza ne miisha gidishin he miisha bollakka asse misile dishin he misileza giddooni issi bitanezi eqqizayssanne hena baggara nam7u hasati uttidayssa bessees.

hayssi qoncisi bessidayssi ha wode teknolojieinne qofani go7ani ode oosettiza dumma dumma hisabe oothtiza woykko himatarizanne dumma dumma ba likkiza matereti diyayssa qoncisi bessi shenikka hara dumma maxaafati woykko daftaret diyayssa bessees

Hayssi wancis bessidayssi kahipe gitanni dalga teknolojen oosetiza hayssikka dumma dumma yutubeta woykko soshal midiya go'ethana yuoanne dumma dumma maraja shiishshana yoo go'ettiza wayfa geetettiza miishe gideyssa bessies.

Haysi qonc'isizaysi kehipe dalgane kehipe dhoqisidi iqa woyko misha c'aniza kameza besishe he kameka qasi bolani duma duma asati diyaysane hesape guye bagara hara kamezi diyaysa qonc'ses.

Hayssan ta xeelishen be7izayssi nam7u dumma dumma kaametha qommotuppe issino gidiza baajajeti eqqizayssanne hara cora asata caanizayssa besishen essa nam7athuppe giddora asi diyayssanne hara asikka guye baggari diyayssa qoncisees.

Hayssi qancisi bessidayssi keyppe qooday xoranne dalge gidiza kameti etikka qassi issi malati isikka ubbaykka oorata gididayssati salpe raqidi go'as woykko bayzetos aadhdhizayssa qoncis bessees.

Hayssan beettidayssi gehipi gitanne dalgegidiza kasa ma gidooni kaame ogeza bolla dumma dumma baskilete qommota oyqezinne ana cetishe woykko wodadaretishe diza saykilete laaggiza asseta bessees.

Hayssan be ettidayssi kaameza giddoni asi uttanassi giigizinne lo'iza bombara bessishin he bombarazikka qasse kaame giddon diyayssa dishin izikka nam'u asa oykkidayssa gidayssa qoncis bessees.

hayssi qoncis bessiday si kehipe gitanne dalga gidiza asati kehippe coranne wolqama abba giddoni gokoloosa birayshanne etiqas kahippe daridayssafe dommogan gogolozi gulishe diyayssa bessees

Hayssi bessidaysi kehippe xumida sohoni dumma dumma tirafike qommoti eqqidayssanne etika qase kaamezi iitaba woyikko danon gakkenna mala nangisheninne salpera eqqidayssa qoncis bessees

hayssi bessidayssi issi qeerikame gidishin izikka qassi heedzdzu toora diza ba ajaje milatiza hayssa gidishin hayssa giddonikka qase issi bitan ezi haaththa caanishe diyayssa bessishin hayssa peni baggara keeththatinne hara asati diyayssa bessees

Hayssan sa xeellasha wode beettizay si keype lo7izanne ha wodeta ginoloje maadeton oosettiza oorachaka meta bessishin izatusikka qooday keyipe cora gidayssanne izatikka salfera bishe deayssa hayssi qoncisidi bessees.

aysi qoncisiday ssi keypelo izanne malaliza ha woda teknoloji maadutoninne qofani oosetiza oratha kaameza bessishin iza kaamezakka kame ogeza bolla eqqizayssa bessishin izippe hina baggara hara dumma dumma mitati diyayssa bessees

Hayssan beettizay si issi bitane ziwoykko issi naazi ooratanne lo7iza kameza bolla kiiri ha elishe diyayssanne issikaqase kushe malatidi miicishe diyayssa bessishen kaameza kaqas kaheppe lo7izaysso bessees

Haysan ta be'ashe dizaysi kehipe gitane dalga ketha gidishin he kethazika kehipe orathanne dusas injetizayssa gidiyaysa besishen heysa gidonka qasi hara duma duma mishati baynaysa bisishe oydika woyko dharaphezatika baynaysa beses.

Hayssan ta xeellishe wode beettizayssi keehippe gitanne dalgga gidiza katama giddoni qassekka keehippe dhoqqane dalgga gidiza keethata bessishe keethatikka qasse keehippe cora sooone keehippe dalgga gididayssa besees

hayssi qoancisi bessidayssi kahippe gitanne dalga gidiza keeththa bessishin he keeththazikka kayipe dalgasonne kayppe geesay adussa gidiyayssa qonishshees hizikka qasse dumma dumma ba ooththanasi woykko dumma dumma ba tusi godayssa bessees

hayssi qoncisi bessidayssi qeiphe gitanne xalga katama giddooni ooracha keechchi keeththishe diyayssenna ikka qas bore beennayssa qoncishi bessishen iza sinthara dumma dumma kaamethenne asati diyayssa qoncisi besses

hayssan ta xeellishen beetidayssi keyppe lo'izanne dalga keeththa gidooni dumma dumma asati woykko heedzdzu asati eqqizi haasayishenenne gaazeeza xeellishen diyayssa qoncis bessishen essappe hana baggara hara asi diyayssa bessees

hayssan sa xeellasha wole beettizay si keype gitanne dalga gidiza ooratha keeththa gidishin he keetazikka keyipe lo7izanne keype lo7iza soyon diyayssa oncis bessishen hana baggara asi diyayssa bessees

hayssi qoncisi bessidayssi keehippe. gitanne dalga katama giddoni dumma dumma keettati keedhettishe diyayssanne huribennayssa qoncis bessishinka hessappe ha baggara dumma dumma kaametinne hara dumma dumma mita qomoti diyayssa qoncisi bessees

hayssi qoncisis bessidayssi keyhippe gitanne dalu7o gidiza izikka qasse aha osoha oyqqiza katama giddon diza keeththa bessishen hessa keeththapfe hene baggara hara dumma dumma keeththasinne lo7iza keeththasi diyayssa bessees

Hayssanta xellishen beettizayssi darpheiza bolla diza woraqatha bolla misile diyayss gidishin he misile zikka qase keypey adussanne dalga soho oyqqiza keeththa gidishin hashshu intena ufaystes giza gidzdzora diza xuufeza bessees.

Hayssi qoncisira issi keyppe gita gidiza keeththa giddoni heedzdz asati issife eqqidayssanne essappene baggara hara dumma dumma asati diyayssanne etti dizasoykaas keeyppe lo'iza keeththanne keeyppe dumma dumma baggo'a ekkiza keeththa gidayssa qoncisi bessees.

Hayssi qonccis bessizayssi tamaaro wurssida mala bessida mayo mayza woykko gawone mayiza keehippe qooday cora gidiza asati issippe hamettizaysanne yishe dizaysa bessees.

Hayisi qoncisi besizayisi kehippe daliga gidiza qoriqorora diretiza dirsa izika tamare keeththani yushora utida natu gidon asitemareza utada nata tamarisashe deiyayisa hayisi qoncisi beses.

Hayissi qonccissayiss kehippe dennibba gidida so'onni asati issi mishshiriyo dumma dumma maxafata woyitto imishsheni dizayissanne hessappe haa bagara hara asi eqidayissanne guyera qase kehippe cora asi dizayissa besses.

hayssi qoncisi bessidayssi wonagu yumberesiti geetettidayssa bessishin hezikka qasse kahippe dhoqa maydo immidayssanne kehipe dhoqa tamareta kessizayssa qoncisishinka hara dumma dumma ko7ata immeyssa bessees

hayssi qoncisi bessidayssi wonago getetiza yunbiristiy dumma dumma era qommotanne dumma dumma doktoreta hara dumma dumma wolqama hoosanchata kessida yumereste gidishen izikka qasse dumma go7aymihayssa bessees

hayssan beeththidayssi issi keeththa giddoni maxaafa keeththa giddishin he maxaafa keeththazikka dumma dumma madereeeto bolla kehippe cora maxaafati dooreti uttidayssanne heyssatuppeka issinoza issinna mishira nababana nagara ekkidayssa bessees

hayssi qoncisi bessidayssi keehippe gitanne dalga gidiza keeththe shini issi mala ma7o ma7idinne issife uttidayssanne eqqiza naata besishen ethika qasse yelaga gidayssa qoncisi bessees

hayssan qoncus idayssi qaype gitanne dalga gidiza tamaro ketani tamareti banthaaga paace oothtishe diyayssa qoncishshees esa giddonkka etana paacishe diza issi bittane diyayssa qoncisees

Hayssan beettizayssi mitara didetida dirsa giddon izikka qasse gaxara giddoni qeeri nayti woykko gashshe nayti issifewotidi tamarishe diyayssa qoncshes essanaka tamarsiza issi mishira diyara esana fidale qodussashe diyayssa bessees.

Aysi qoncisi bessiday ssi issi keeththa giddoni gasta asasa woykko ci maathata tamareso bessishin esikka qass tamarishe diyayssatuppe issi aawazi kushe dentidi zaaro zarana yo giikettizayssa bessishin hessappenne baggara hara coro asati diyayssa bessees.

Hayssi qancis bessidayssi keheppe gitanne dalge gidiza orota tamareti banthaaga timerte makidayssa mala bestiza gawone maa7idi ubbasikka salpe raaqqidayssanne etika ufayti sheninne micishi diyayssa bessees.

aysi qoncisirayssi kehippe gitanne dalga keetta gidishin he dalga keettha giddooni dumma dumma biratati uttidayssanne isetikka waaxeti uttidayssa qoncishi bessishes isetikka dumma dumma go7aayo biyayssa bessees

Haysi qoncisidayssi kahipe gashenne laafa naati issife shiiqidi worafara woykko salpera yqqida yssa bessishen ubbatikka baynta kusheni wurcu koradiza haaththa woykko xilluwata woyqqidi micishe deyssa bessees.

Hayssi qoncis bessidayssi tamaro keeththaweykko timirte keethtani issi so bessishen he timirte keethta giddon qasse dumma dumma tamareti baantha oydeza bolla uttidi tamarishe diyayssanne heta sintani issi astamarezi eqqidayssa qoncisees.

Aysi qoncisida issi keeyipe gitanne dalgga gidiza keeththati diza heerani kame ogizikka ha baggara de'iya issa bessishin, he issi keettattikka qasi qooday keeyippe cora gida issanne ezatikka keeyippe adussa gida issa qoncisi bessees.

Hayssi qonccisi besizayisi kehippe gittane dalgga giddiza woykko aaho addusa gidiza kamme oggeza besishshine izikka qase borroppe osettizane dizayissnne ubba qasekka hara kammezika hessa gigisishe dizayisa qonccisi besses.

Hayssi qonccisi bessidayssi kehippe giitanne addussa giddiza kaame ogge bessishin hessi kaame oggezika qasse oraththa giggetishe diizayssa bessishin hessa giggisiza kaameykka kehippe loizayssa giddidayssa qonccises.

Hayssani xelishin betizayis kehippe gitanne daligga gidiza kammeza oge gidishin he kameza oge bolla hara duma kamezi hayisa ogeza gigisishe dizayisanne hayisappe heni baggara assi eqizayisa besesi

Hayissi qoncisi besidayisi gitanne dalga gidiza herani woyiko kehippe dalga gidiza deren adusanne dalga gidiza kame oge besishin izika kehippe adusa gidizayisa besees

Hayssa bolla beetizayssi keype Hays dalganne adussa oge gidishin he ogezikka qase aspalte woykko shuchchi gelibenna hissa gidihayssa qoncisi sheni he ogeze bolla qasse kaamezi hamethishe dihayssa qoncisi bessees.

hayssi bessi dayssi kayipe gitanne adussa gidiza oge besishin he ogezikka qasse burooppe oosettis diyayssa qoncishees he ogezappe hene baggara dumma dumma mithasenne asi diyayssa qoncisi bessees

Haysan qonc'idaysi kehipe c'orane dalga asati banta qoreni duma duma dunguza wotidine hathay bonope wodhizaysa banta kusheni qolishinine hatha kushe mec'etishen diyaysa beses.

aysi qancisi rayssi keyppe lo7izanne hawada teknoloji oosetiza haaththa haaththidatu bogidishin hee tu bozikka dumma dumma biloneti diyayssa qoncisu sheseka izikka haaththa haaththana yo go7izayssa bessees

Hayssan ta xeellishen beettizay si oyddu asati eqqidayssa gidishin heyssatuppeka nam7ati zo'o may'onne nam'ati booththa may7o ma7izayssa gidishin ethika qase bantha kusheni dumma dumma bata oyqqidayssanne esapenni baggara keeththidayssa qoncisiyes.

Hayssi qoncishiday si qaype dalgadizasooni boonoy boykko haaththay wodhdhiza sooni hissi naya haaththa duukashe dieyssa qoncishi hees he haatthazikka nam'u baggare yizeyssa qoncish bessees.

hayssi qancishi bessidayssi kaype gitanne dalge gidiza haaththa oyqqida cankaere bessishin hessafey ne baggara cankele matasiza malken tetettiza qaalame keeththay di hayssa qancishi shin hayssafe hara baggara keeththidihayssa bessees

hayssi qoncisi bessidayssi haaththi ke izasoy woykko boono bessishin heyssika qasse nam7u baggara hena baggaranne hana baggara haaththi wodhdhidayssa bessishin hessape ni baggara dumma dumma atta mitta qommosinne dumma keetidiyayssa qoncisees

hayssi wancisirayssi kayipe gitanne dalle gidiza dumma dumma haaththa oyqqida miishati diyaysabesishen heestika asi kahippe cora woykko hedzdzafe darizayssa qoncisi shees

Hayssan xaellishen beettiza issi haaththa duuqizaso gidishin boonoppe wodhiza haaththa issi mishira woykko issi geela'onaya duuqashe diyayssa bessishin haaththa zikka boonoppe ya baggaranne ha baggara wodhishe diyayssa qoncisi bessees.